A nenpeɛle ŋa duɡro la kõɔ ba yaɡa zie yaɡɛɛ ba kparɛɛ bare kyɛ ka ba enne sãã kpolokpolo lɛ ka ba bonyenibonyeni meŋ su kparɛɛ kaŋ ɡba sue kparsɔɡelaa ka a ŋa naŋ are peɛle a niŋe yɛyɛŋɛɛ kyɛ ka o seɛ kursɔɔlaa kyɛ ka kaŋ lezeŋ a kõɔ poɔ kyɛ seɛ kurdoɔre ka ba nyɔɡerɔ ka o naa iri ka o tēɛ o nu ka ba nyɔɡe.

Pɔɡesaraa kaŋ la zeŋ a lene a o yɔɔlee zu ka a yɔɔlee paŋ kpɛluri a o ɡbɛɛ sonsooleŋsoɡa kyɛ ka a kpeɛmɛ a zeŋ a paŋ maala a zu a de a kyaaraa weɛrɛ ne a zukɔɔloŋ kyɛ naa leŋ ka o veɛlɛ a seŋ a o deni naŋ veɛlɛ a lɛ.

Naasareba la a be kuori zieŋ, ka mine are ka smine zeŋ, ka ba kpɛŋ zaa kono, ka a dɔbɔ mine a vɔgle zupue, kyɛ ka kũũ daga a biŋ ba nimbitɔɔreŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋa a gbi zumo kyaahe pɔgeba naŋ zeŋ a mɔglɔ ba.

Mui-bɛŋɛ la, a la neŋ taaleɛ aneŋ alabasa aneŋ kabeegyi. Ka bɔɔdeɛ bibe, ka setɔ bibe, ka a setiiu a panaa bibe, kyɛ ka gyɛlee meŋ, a dɔgele.

Bibilii zeŋ kyaalɛɛ dao aŋ maale o fentena ka koɔ a biŋ ba nimbitooreŋ ane bɔtele, ka bamine gyiŋ ka bamine ahe kyɛ ka a biiri zaa yare kparehe kyɛ ka bonyeni a ba yare kparoo baŋ kyaahaa dao a kaaro boŋ ne o wuli bo ne. 13455

A pɔge ŋa are la o bondi maale die poɔ a taa boma mine kaŋa a are kaara kyɛ morɔ laare, a bondi maale die poɔ talaare yɛ biŋ biŋee la ka bonna meŋ ba naŋ maŋ dogele be kɔntoloŋ k'o meŋ biŋ ka felaawa naŋ be dogelee poɔ k'o meŋ biŋ ka felaawaare mine meŋ gaa te biŋ a o duluŋ sɛŋ na a are kyɛ ka kabɔɔte meŋ biŋ.

Dabaŋ la be kyanse zu a enna booho ŋa ba naŋ maŋ boɔla sola panɛl. Ba bieŋ a kyanse zuŋ a enna a sola panɛlhe ne ba tontombooho. Ba eɛɛ poi ba eɛɛ noba poikaa banaahe a vɔgle gyupelee kyɛ ka bata a ba vɔgle gyupelee.

Kpãã koɔhe zie la. Peturo siteesiŋ, a nyɔge buuŋ a di. Lɔɛ meŋ arɛɛ be kyɛ a zaaŋ a di di a laŋ neŋ a lɔɔre a petuorohi meŋ taŋke. Ka faya sɛɛvese a wa kpini a buuŋ kyɛ pãã te are a sokoɔraaŋ. A zie zaaŋ di a di bare.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

A pɔge bɛroŋ na maala la sensɛɛ, o doolaa a bone a sensɛ maale bone a kool-pote zu kyɛ iri a sensɛɛ mine pare a bone zu roba kaŋ zu ka a roba kaŋ meŋ biŋ a meŋ waa vaolɛte kyɛ k'a pɔgɔ a e bɛroŋ a su kpare kyoɔnɔ kyoɔnɔ a taa boma a ŋmaara ne a o nu kyɛ k'a talaa kaŋ meŋ biŋ a kɔge a daŋkyini.

Pɔgeba bayi ne biihi la. A biihi eɛ bata, daba bayi, bipɔɔbile boŋyeni. Ka a pɔgebɛrɛ pɛgele baagehe, baŋ ahe, fe…, zie baŋ maŋ koɔha peturohi, moto ŋmaa kpeɛrɛɛ a zie ko te da kpᾱᾱ, kyɛ ka lɔɔ green a ahe, ka lɔɔpeɛlaa meŋ ahe.

A noba maala la kuori a kuori nyɛ zie e la nempeɛle yoŋ la maala ba kuori a kūūdaga la biŋ kyɛ ka a neɛ kaŋ a ɡbi dumo kyɛ puoro a noba naŋ zeŋ dakoɡi zu niŋe poɔ a nobɔ su la kparsɔɡelɔ yoŋ tɛŋɛ kyɛ ka a kaŋ a su kparkootuwoɡi.

A noba ŋa ba zaa koɛlɛm vɔɔle la kpoolpeɛle ba tona la toma zie na waa kieɛŋaa naŋ seŋ ka ba vɔɔle a zupile ŋa kyɛ ka ba kparɛɛ waa ɡereenɡereen bonso ana la ka vūū maŋ wa nyeɡe eŋ ka a nyerɛnyerɛ kyɛ ka kaŋa na soba meŋ su kaayaziiri a vɔɔle zupilizeɛ.

Dͻbͻ laŋ be toma zieŋ, ba eԑԑ bata. Ba zaa yԑrԑԑ ba tonton-booho a vͻgele gyupile kyԑ eŋ nimbikelaahe. Ba bayi tee boŋkaŋa aŋ e wo kuriho wogi a maala kyԑ ka kaŋa te are a kaara ba.